Yilungelo lomntwana ukuthi avikelwe emkhuhlaneni etshiyetshiyeneyo ngokuhanjiswa kubomongikazi ngadosonke isikhathi lapho abayafika khona bemhlola bemhweye bebone ukuthi uphile kakuhle umntwana.

Ivasinatshini libanga eliqakathile kakhulu empilweni zethu. Liyasinceda njalo ukuthi singabanjwa ngumkhuhlane kancane kancane. Imikhuhlane efanana labo yelo fiva ivamile kwele Afrikha kakhulu.

Kuqakathekile ukuthi omongikazi nxa besesibhedlela bazivikelele ngokugqoka izembatho zokuvikela imikhuhlane ebuya ngokuthelelwana efana leCovid19 leEbola.

Kuqakathekile ukuthi umuntu ahlale ehlanzekile ngaso sonke isikhathi. Ma ungavhakatshela isambuzi kuqakathekile ukuthi ugeze izandla zakho ngesepa njalo ugeze ngamanzi agelezayo ukuvhikela imikhuhlane ethelelwanayo.

Kungumlando wa lo lalo ongumama ukuthi athathe ingane yakhe ahambe layo esibhedlela ngaso sonke isikhathi ukwenzela ukuthi abantwana laba bayehlolwa bahlale beyazakala ukuthi bagula kanjani njalo balemkhuhlane enjani.

Nxa umuntu angagula kubalulekile ahambe ayethola usizo masinyane esikhathini esinengi abantu bayathatha isikhathi sabo ukuze bahambe bayathola usizo lokhu kuyenza ukuthi kungabi lula ukuthi umuntu alapheke ,umuntu uhamba segula kakhulu.

Minengi imikhuhlane engatholwa ngabantu ethelelwanayo esikhathini esinengi kumele omongikazi baqaphele bazivimbele kumkhuhlane le ngoba esikhathini esinengi bayathola imkhuhlane ngoba bayabe bengazivikelanga.

Umama ohlakaniphileyo ugcina umntanakhe kuhle. Omama abanengi bayekela abantwana bekhasa bebamba imikhuhlane etshiyetshiyeneyo. Esikhathini esinengi nxa ungahamba endaweni eyabe igcwele abantu kuqakathekile ukuthi ukhangele umntanakho engabambi indawo ezitshiyeneyo ukwenzela ukuthi engathathi imikhuhlane.

Isibhedlela yindawo efika abantu abagula ngemikhuhlane etshiyetshiyeneyo. Omongikazi kubalulekile ukuthi bagqoke izigqoko ezizabavikela kumkhuhlane yonaleyi ukwenzela ukuthi bangabambi imkhuhlane.

Imikhuhlane etholakala ngokuthathelana yikhuhlane emini kakhulu. Kuqakathekile ukuthi laloba umuntu egula esesibhedlela azivikele kumkhuhlane le. Omongikazi labodokotela kuqakathekile kakhulu ukuthi bazivikele labo ukwenzela ukuthi bangatholi imikhuhlane leyi.

Zinengi indlela esingageza ngakhona izandla ukuthi izandla zethu zihlale zihlambulukile. Ikhona imithi njalo esetshenziswa ukuthi nxa ungafuni ukugeza izandla sungasebenzisa i sanitizer kodwa esikhathini esinengi ba kubalulekile kakhulu ukuthi umuntu ageze izandla emanzini agelezayo njalo amanzi ahlambulukileyo

Ngesikhathi se COVID-19 wawuthola wonke umuntu egqoke izigqoko zokuzivikela ukuthi engatholi umkhuhlane we COVID-19. Umkhuhlane lo watshabalalisa abantu abanengi emazweni wonke. Kuqakathekile ukuthi umongikazi nxa eyelapha umuntu ole COVID-19 azivikele.

Kuqakathekile ukuthi umongikazi nxa ehlaba umuntu amkhulumise eskhathini esinengi umongikazi uyahlaba umuntu acine emlimaza engamhlabi ngendlela enhle engamkhulumisi. Nxa umuntu ungamkhulumisa kuyayenza laye ukuthi angezwa ubuhlungu kakhulu.

Umongikazi kumele kube ngabantu abahlala behakaniphileyo kakhulu njalo abalomusa sonke isikhathi. Ikakhulu abeyenza ngokwabantwana. Kuqakathekile bebe lezinto ezingayenza ukuthi abantwana bathabe ikakhulu imifanekiso kumbe amabhola abangawadlala

I COVID 19 ngumkhuhlane owatshabalalisa amazwe amanengi. Kuqakathekile ukuthi nxa omongikazi beselapha umuntu ole COVID-19 bazivikele njalo bagqoke izembatho ezibavikela ukuthi bengatholi umkhuhlane.

Umsebenzi wokuba ngumongikazi ngumsebenzi omuhle kakhulu olemali njalo ngumsebenzi ohloniphekayo kakhulu, uba ngumuntu ohloniphekayo kakhulu esigabeni kodwa umsebenzi lo kumele uziqaphele wena ngokugqoka izigqoko ezizakwenza ukuthi ungatholi imikhuhlane.

Nxs usebenza endaweni etholakala imkhuhlane etshiyetshiyeneyo kuqakathekile ukuthi ugqoke izigqoka ezingakuvikela kumikhuhlane leyi ngoba esikhathini esinengi omongikazi bathola imikhuhlane leyi ngenxa yokuthi bayabe bengazivikelanga

Imikhuhlane ethelelwanayo yimikhuhlane engalunganga kakhulu Kuqakathekile ukuthi nxa ungaba lomkhuhlane ethelelwanayo, laba abayabe belomkhuhlane bahanjiswe endaweni lapha abazagcinwa kuhle ukwenzela ukuthi bangatheleli abanye.

Kuqakathekile ukuthi sikhuthaze obaba ukuthi bathande ukuhambe esibhedlela. Obaba abanengi ngesikhathi esinengi abajayelanga ukuthanda ukuyesibhedlela lokhu kwenza ukuthi esikhathini esinengi obaba bahambe esibhedlela sebegula ngamandla.

kuyinto eqakathekileyo kakhulu ukuthi nxa usebenza kuhealth sector ubengumuntu ohlanzekileyo ngaso sonke isikhathi njalo kuqakathekile kakhulu ukuthi umuntu nxa esebenza azivikele ngokugqoka izigqoko ezizayenza angatholi imikhuhlane

Omongikazi kuqakathekile ukuthi bazivikelele imikhuhlane etshiye tshiyeneyo nxa besebenza endaweni enjengeyesibhedlela ngoba kulemikhuhlane eminengi nengi engathelelwana ngokungaziphathi kuhle

Kulilungelo lomntwanana ukuthi umntwana ahlale ngaso sonke isikhathi sonke ehambe esiyahlolwa ngabezempilakahle lokhu kunceda ukuthi umntwana akhule elomzimba oqondileyo njalo akhule engumntwana oqinileyo olamathambo aqinileyo

Imfula yamanzi iqakatheke kakhulu isenza ukuthi sithole amanzi wokunatha njalo sithole amanzi okupheka kodwa kuqakathekile njalo ukuthi nxa singasebenzisa amanzi omfula siwafake amaphilisi azayenza ukuthi abulale amagcikwane asemanzini.

Kuyinto eqakatheke kakhulu ukuthi ezikolweni ikakhulu okufunda khona abantwana abancane ukuthi kufakwe amanzi owokuthi nxa abantwana besuka ezambuzini benelise ukugeza izandla zabo. Kumbe lesepa njalo eyokugeza izandla.

Kuyinto enhle kakhulu ukuthi omama babuthaniswe ndawonye bafundiswe ngempilo njalo bafundiswe ukuthi bengagcina njani imizini yabo ende njalo ukuthi imizi yabo le bengayenza njani ukuthi bangabi labantwana abanengi. Mele bafundiswe indlela zokuzivikela ukuthi bangabi labantwana abanengi.

Amanzi ayimpilo kuqakathekile kakhulu ukuthi sinathe amanzi ahlanzekileyo ngasosonke isikhathi. Isikhathi esinengi abantu bahamba besiyakukha amanzi esikotshweni. Amanzi esikotsho kumele afakwe amaphilisi ukuze ahlambuluke.

Kuyinto ebalulekileyo ukuthi abantu bafundiswe njalo babekwazi inhlalakahle bakwazi ukuthi bangahlala kanjani kakuhle ukwenzela ukuthi bazivikelele emkhuhlaneni etshiyetshiyeneyo. Kuqathekile ukuthi ilizwe jikelele libe lolwazi lokuthi bangazivikela kanjani.

Amanzi ahlanzekileyo aqakathekile empilweni zabantu. Ukungahlanzeki kwamanzi kuletha imikhuhlane etshiyatshiyeneyo ehlanganisela isihudo, ukuchema igazi, njalo ukulunywa emzimbeni.

Kuyingozi kakhulu ukuthi umama ahambe emfuleni esiyakukha amanzi elomntwana omncane. Amhlalise phansi abesemuyekela, okwesikhathi esinengi kujayele ukwenzakala ingozi yokuthi umntwana uya khasa kumbe uyahamba angene emanzini abeselimala emanzini kumbe aphelelwe yimpilo.

Amanzi ayimpilo yethu kuqakathekile ukuthi nxa sisikha amanzi sinanzelele ukuthi indawo esikha kiyo amanzi ihlambulukile njalo ihlanzekile ukuvikela imikhuhlane efanana labotyphoid, isihudo ukwenzela ukuthi sigcinele kakuhle.

Abantwana kumele sibakhangele ngaso sonke isikhathi kumele nxa ungumama unanzelele ukuthi umntanakho unatha amanzi agcolileyo kumbe unatha amanzi ehlanzekileyo amanzi agcolileyo engenza ukuthi abantu bacine besiba lesihudo njalo begule kakhulu.

Ukukha amanzi kuqakathekile ikakhulu nxa usikha indawo egciniweyo njalo elamanzi ahlambulukileyo, kubalulekile ukuthi umuntu nxa esikha amanzi akhangelisise indawo akha kiyo ukuthi yindawo ehlambulukileyo njalo yindawo egcinjweyo.

Kuyinto eqakathekileyo yokuthi iZibhedlela zibe apho okuhlala khona abantu, ngoba esikhathini esinengi abantu nxa bangagula bathatha isikhathi eside behamba bezebeyefika esibhedlela. Kuyinto enhle ukuba iZibhedlela zibeseduzane labantu ukwenzela ukuthi abantu bathole usizo.

Ukuhlanzeka ngaso sonke isikhathi yinto enhle kakhulu. Kuqakathekile ukuthi izakhamizi, lapha abakha khona amanzi esikotshweni bayacenta, njalo babone babone ukuthi bayacenta, njalo amanzi ahlambulukile. Njalo kendawo, kayilangcekeza.

Kuyimfanelo ukuthi nxa abantwana begeza izandla basebenzise isepa ebhubhudlayo njalo basebenzise amanzi agelezayo. Lokhu kwenzelwa ukuthi bavikele imkhuhlane eminengi engazaba bamba.

Kuqakathekile ukuthi endaweni lapho okugcinwa khona izigulane njalo endaweni lapha okwelatshwa izigulane kube lendawo lapha okugcinwa khona amanzi amanengi. Ngoba ukuze isibhedlela sihlale sihlanzekile kufunakala amanzi ahlambulukileyo.

Kubalulekile ukuthi nxa umuntu engaphuma ezambuzini ageze izandla ngamanzi agelezayo ukwenzela ukuthi avikele imikhuhlane etshiyeneyo esingabe singayibamba ngemva kokuthi sesiphume ezambuzini

Abahlala emaphandleni balenkinga ngamanzi esikhathini esinengi. Uzathola ukuthi abantu bayahamba umango omude besiyakukha amanzi bethwala ekhanda. Kuqakathekile ukuthi uhulumende angenele afake amanzi endaweni lapha abantu abafikela khona eduze.

Imbuthano yinto enhle kakhulu esigabeni. Kodwa kuqakathekile kakhulu ukuthi nxa abantu bengabuthana bathathe indlela zokuzivikela ukuthi bangafakani imikhuhlani, efana lokugeza izandla, efana lukusanithayiza izandla.

amanzi ahlanzekileyo alilungelo emuntwini wonke kubalulekile ukuba abantu banathe amanzi ahlanzekileyo ngasosonke isikhathi njalo benathe amanzi ahloliweyo ayilungelo emyntwini wonke okhulileyo omncane bonke balelungelo

Kuyajabulisa ukubona ukuthi ezikolweni zonke lasezibhedlela kulendawo zokuthi abantu bayenelisa ukugeza izandla, begeze izandla ngamanzi ahambayo njalo begeze izandla ngesepa okuyenza zihlambuluke bangatholi imikhuhlane.

Abantu bemaphandleni bakha amanzi esikotsho isikotsho isikotsho yindawo engciniweyo njalo ekhipha amanzi uhlambulukileyo amanzi akhitshwa esikotshweni ayabe ehlanzekile laloba ehlanzekile kuqakathekile ukuthi sifake amapills abulala amagcikwane angabe esemanzini esingakwanisi ukuwabona

Omama baligugu ikakhulu ebantwaneni babo. Omama bagcina abantwana besayisisu, begcine abantwana sebekhulile. Lokho kuyenza ukuthi umama simhloniphe kakhulu. Ngoba umama ugcina umntanakhe ngaso sonke iskhathi.

Kuqakathekile kakhulu ukuthi ngemva kwesikhathi bonke abafana abasakhulayo behlangane ndawonye befundiswa njalo bexhayiswa ngempilo beboniswa ukuthi nxa sebehlangane lodubo bangaqonda ngaphi

Wonke umuntu ulelungelo elifanana lelomunye. Labagula umkhuhlane wengqondo kufanele sibanakekele singabayekèli ngenxa yokuthi bayagula. Kumele sibancede njalo sibanike ukudla ukwenzela ukuthi baphile kakuhle lanxa begula.

Kuyinto enhle kakhulu ukuthi sincedisane njengabantu elizweni kuqakathekile ukuthi nxa umuntu ethola laye ancedise abadubekayo, esikhathini esinengi sikhohlwa izihlobo zethu ezisemakhaya eziyabe zidubeka kodwa kubalulekile ukuthi sibe sibakhumbula ngaso sonke isikhathi sibancedisa njalo

Kuqakatheke kakhulu ukuthi umuntu nxa epheka ukudla apheke ukudla endaweni engelangcekeza. Ukudla kuqakatheke kakhulu empilweni yomuntu. Umuntu kumele adle ukudla okungalangcekeza, Ukwenzela ukuthi angabi lemikhuhlane etshiyeneyo.

Ukugula komkhuhlane wengqondo kuyinto ebuhlungu kakhulu ubuhlungu bokugula komkhuhlane wengqondo kuyenza ukuthi izihlobo zomuntu ogulayo njalo labantwana bakhe njalo labantu abasendaweni ahlala kiyo bakhathazeke kakhulu.

Umntwana yinto eqakathekileyo kumama wonke ozeleyo, umama wonke uyathatha isikhathi sakhe ukuthi agcine abantwana bakhe noma kunzima lokho kungenza ukuthi ingqondo zakhe zisebenze ngendlela elungileyo ngenxa yokuthi uyabe senelisa ukugcina abantwana bakhe.

Umama ngumuntu oqakatheke kakhulu ngoba umama uyakwazi ukugcina imuli yakhe loba izinto zingaze zibe nzima njani umama uhlezi egcina abantwabakhe ebona ukuthi abantwabakhe bayadla njalo bakhula kuhle. Abantwana abagcinwe kuhle ngumama ngabantwana abakhula belengqondo enhle njalo abacabangi imicabango emibi

Into enhle kakhulu yikuthi umntwana ahlale echelesile ngaso sonke iskhathi Lokhu kwenzelwa ukuthi ingqondo yomntwana ihlale ingacabangi into ezinengi ahlale ejabula abe ngumntwana oqinileyo njalo olengqondo ezihlangeneyo

Kuqakathekile kakhulu ukuthi umuntu ehambe eyefundela umsebenzi wokubona ngabantu abagula ngomkhuhlane wengqondo. Umkhuhlane wengqondo ngumkhuhlane okumele abantu banakekelwe ngendlela ephezulu. Umkhuhlane wengqondo ngumkhuhlane oyenzwa ngokusebenzisa izidakamizwa esikhathini esinengi.

Kuqakathekile ukuthi omama abalabantwana abancane babeyazi into okumele idliwe ngabantwa babo. Kuyinto enhle kakhulu ukuthi umama afunze umntanakhe ngendlela enhle njalo amfunze ukudla okumenza ukuthi kuzamyakha umzimba ngoba ingqondo yomntwana iyakhwa yikudla akuphiwa ngumamakhe.

Uthando luyinto enhle kakhulu emhlaneni ngoba kwesinye isikhathi abantu nxa bengabona abantu abagula ngomkhuhlane wengqondo abafuni lokukhuluma labo njalo abafuni kubandakana labo kwesinye isikhathi ungakhuluma lomuntu ogula ingqondo uzathola ukuthi into emgulisayo yinto encane nje engalungiseka

Kubalulekile ukuthi umuntu azame ngazozonke indlela ukuthi aphile lanxa angaze azame ukuthi abelesitolo esingamenza ukuthi ingqondo zakhe zihlale zingacabangi into ezinengi njalo ahlale echelesile ngaso sonke isikhathi.

Kulilungelo lomuntu wonke ukuthi aphile kakuhle loba lowu ophila lomkhuhlane wokugula ingqondo, kuqakathekile laye ukuthi aphathiswe, agcinwe kakuhle laye ahlolisiswe ukuthi abe lokuphila kakuhle.

Into eqakathekile kakhulu yikuthi ezibhedlela kufakwe umthetho omutsha wokuthi kukhangelisiswe ukuthi abantu balala endaweni ehlanzekileyo ngoba kuqakathekile kakhulu ngoba esibhedlela kulemikhuhlane etshiyetshiyeneyo ukuze bangaphanani imikhuhlane leyi kumele yonke into one ihlambulukile

Kuyinto eqakathekileyo kakhulu ukuthi izibhedlela zihlale zihlanzekile ngalokhu izibhedlela kumele kube lotshani obuhle njalo lamaluba amahle ukwenzela ukuthi umoya ophefumulwa yizigulani ube ngumoya oyabe umuhle.

Kulilungelo lomtwana ukuthi , umntwana athole ukumunyiswa ngumama wakhe esasemcane ukwenzela ukuthi athole amasotsha omzimba akwanise ukuzivikela kwimkhuhlane etshiyeneyo

Zinengi indawo lapho okwelatshelwa khona abantu kodwa kuqakathekile ukuthi nje njengomuntu ma uhamba endaweni ufice ukuthi indawo yindawo engcolileyo akululanganga ukuthi welatshwe endaweni engcolileyo ngoba uzathola imkhuhlane endaweni engcolileyo

Izibhedlela zimele zibe lendawo ezinengi zokuthi izigulane zilale. Kuqakathekile kakhulu ukuthi izigulane zinghlali endaweni eminyeneyo ngoba loku ukuminyana kubayenza behle begule kakhulu ngamandla. Kuqakathekile ukuthi uHulumende angenele kuyakhwe izindlu ezeneleyo ezokuthi izigulane zihlale.

nxasingomama kumele siqhaphele abantwana bethu ikakhulu nxa sihamba esibhedlela omama abanengi batshiya abantwana babo begijima begcwala yonke indawo bebamba imiduli okungamelanga beyibambe lokhokuyenza ukuba abantwana becina betholaimikhuhlane abangayaziyo

Isibhedlela asondawo enhle yokuhlala. Ngakho ke kuqakathekile ukuthi isibhedlela sihlale sihlanzekile, ukwenzela ukuthi abantwana bengatholi imikhuhlane, labantu abagulayo bengatholi imikhuhlane esibhedlela.

Kuqakathekile ukuthi umama olomntwana omcane ahlale ngaso sonke isikhathi ehamba laye esibhedlela esiyahlolwa ngabodokotela, ngoba lokho kumenza akhule engumntwana oqinileyo njalo ongalandelelwa yimkhuhlane ngenxa yokuthi odokotela bazabona nxa umntwana elemkhuhlane efuna ukumnyenyela.

Amabhakane aqakathekile ezibhedlela atshengise kakuhle sobala ukuthi umuntu kumele aqonde ngaphi esikhathini esinengi umuntu uswela ukuthi angatshelwa ngubani ukuthi aqende ngaphi acine esiya lapho okungamelanga alike khona kumbe aqonde khona.

Kuqakathekile kakhulu ukuthi umongikazi nxa ehlaba umntwana abe ngumuntu olomusa njalo abengumuntu obobothekayo ngaso sonke isikhathi. Esikhathini esinengi abantwana bayesaba ukuthi omongikazi babahlabe ngenxa yokuthi omongikazi bayabe bengelamusa.

Impilo zabantu zisezandleni zabomongikazi labodokotela kuqakathekile ukuthi odokotela labomongikazi bafake amakhanda ndawonye ukwenzela ukuthi babonisane ngezinye izinto eziqakathekileyo ngempilo zabantu.

Esibhedlela kulula ukuthi abantu bafunde ngezempilakahle. Umsebenzi wokufundela ezempilakahle ngumsebenzi omuhle kakhulu ngoba lanxa lapho ohamba khona abantu bayakuhlonipha kakhulu ngoba uphethe impilo zabantu ezandleni zakho.

I abortion asonto elungileyo ukuthi abantu bayenze kodwa kuqakathekile ukuthi abantu bebezazi izikhathi zokuthi i abortion bangayiyenza sikhathi bani ukwenzela ukuthi bazivikele bengagcini besiba lokugula or ukuswelakala kwempilo.

Kuyinto eqakathekileyo ukuthi abantu jikelele baxwayiswe ngezempilakahle. Impilokahle iyenza ukuthi abantu bayenelise ukuhlala endaweni engangcolanga njalo bayenelise ukuhlala kuhle kungela nkinga njalo behlezi kakuhle.

Ikhovidi 19, ngumkhuhlane owatshabalalisa abantu abanengi emazweni wonke. Yayenza ukuthi imuli ezinengi zisale sezilabantwana kuphela abazali bengasekho. Yathatha imuli ezinengi kakhulu emhlabeni.

Isibhedlela yindawo ehlala abantu nxa begula kakhulu. Kuhle ukuthi ukubona izibhedlela njalo zisiba zinhle lamaluba lomoya omuhle. Kuhle kakhulu ukuthi abantu bethi begula behlale endaweni enhle ngoba lokhu kubafisela impilo ende.

Kuyinto eqakathekileyo kakhulu ukuthi nxa umuntu efika esibhedlela athole kulamabhakane ayabe elotshiwe ebatshengisa ukuthi bahambe ngendlela ziphi besiya fika lapha abaya khona. Kuqakatheke kakhulu ngenxa yokuthi kuyanceda izigulani ukuthi zibe kwazi ukuthi ziqonda ngaphi.

Ukuguka asonto enhle kakhulu, abantu abanengi abagulayo esibhedlela bayagula baswele loba yisihlobo esisodwa esingabavakatshela. Kuqakathekile ukuthi sibelothando ngoba singabantu, sincedisane nxa omunye wethu egula.

Isibhedlela yindawo okwelatshwa abantu imikhuhlane etshiyatshiyeneyo, kubalulekile ukuthi isibhedlela sihlale sihlanzekile njalo ukuthi abantu bangatholi imikhuhlane ngoba imikhuhlane leyi nxa isibhedlela singahlala singahlanzekanga kuyenza ukuthi imikhuhlane leyi ibekhona ngobunengi.

kuqakathekile kakhulu ukuthi izindlu ezilalwa yizigulane zibe yizindlu ezinhle kakhulu njalo ezicecisiweyo izindlu ezilalwa yizigulane nxa zingancola isigulane asisili ngokuphangisa kuqakathekile ukuthi izindlu lezi zihlale zihlambulekile

Into eqakathekileyo kakhulu yikuthi ezibhedlela kube lomuntu oyabehlezi ephandle elindile ukwenzela ukuthi izigangi zingangeni esibhedlela njalo okunye ukwenzela ukuthi abantu bengalahleki , umuntu uyabe ezabatshengisa lapha abaqonda khona

Abezempilakahle kumele bake babhode lezibhedlela bedinga laba abathengisa imithi eyabi isihlale kakhulu esikhathini esinengi abantu bacina besiba lencinga yenxa yokuthi bayabe bethenge imithi esihlale kakhulu.

Ekilinika yindawo ehanjwa ngabantu abatshiyetshiyeneyo ,abagula ngemikhuhlane etshiyetshiyeneyo. Omama bahamba labantwana besiyabahlabisa ekilinika, leyindlela yokuthi babavikele kumikhuhlane etshiyetshiyeneyo.

Isikhathini esinengi kunzima ukuthi abantu abadala bahambe esibhedlela ngenxa yokuthi bayesaba ukuya esibhedlela. Esikhathini esinengi bayaqinisela behlezi endlini kodwa nxa isibhedlela singabalanda kungaba yinto enhle kakhulu ukuthi abantu bebalanda ezindlini besiyaba thesitha.

Kuyinto eqakathekileyo kakhulu ukuthi omama nxa besiya esibhedlela bananzelele ukuthi abathelelani imikhuhlane. Kungaba yinto enhle kakhulu ukuthi izibhedlela zibe zinengi ezelapha abantwana ukwenzela ukuthi omama bangahambi ndawonye besiyabuthana endaweni eyodwa.

Zinengi izindlela ezingayenzakala ezibhedlela ukuvikela imikhuhlane engabe itholakala ebantwini. Kuqakathekile ukuthi abantu nxa besiya esibhedlela , bangahlali eduze duze. Lokhu kunceda ukuthi bengathathelani imikhuhlane.

Isibhedlela yindawo enhle kakhulu ukuthi ihlale ihlambulukile. Nxa isibhedlela singahlambuluka njalo sibesihle kuyanceda ukuthi labasebenza kiso bachelese kakhulu bahlale bechelesile njalo bahlale bengayesabi ukuthi sebengathola imikhuhlane ngoba siyabe sihlambulukile.

Kulilungelo lomuntu wonke ukuthi ma egula ahambe esibhedlela athole usizo kuhambelana lokugula kwakhe kuqakathekile ukuthi omongikazi baphathe abantu ngendlela elungileyo

Indawo ezilatshelwa abantu akulunganga ukuthi zibe endaweni esemqongweni ngoba ngesikhathi esinengi izigulane ziyehluleka ukuthi ziqanse ukuze ziyefika zithole uncedo. Kuqakathekile ukuthi kube lapha okuyelatshwa khona abantu kube yindawo ephansi.

Kuyisifiso sabantwana abanengi ukuthi nxa bangakhula bafuna ukuba ngomongikazi. Inengi labo lithi lifuna ukuba ngodokotela. So kuqakathekile ukuthi abantwana bafunde ngokuthi ukuba ngudokotela kumele ayenzeni ukwenzela ukuthi isifiso sakhe sidluliswe.

Kuqakathekile ukuthi amafamasisti bebekwazi imithi okumele eyabe isefamasi. Lokhu kuyenzwela ukuthi anganiki umuntu umuthi ongasiyo. Kubalulekile ukuthi yonke imithi esefamasi ebeyazi lokuthi isebenzani njalo ingcinwa kanjani.

Kuyisifiso sabantwana ukuthi nxa bengakhula besebenze emafamasi. Lomsebenzi bawuthandela ukuthi esikhathini esinengi babona ungumsebenzi olemali kakhulu njalo bajayele ukubona abantwana abasebenza emafamasi bebahle njalo bececile.

Kuqakathekile ukuthi umuntu azivikele ikakhulu emacansini. Minengi imikhuhlane engatholwa ngumuntu ngenxa yokulala emacansini engazivikelanga efanana laboHIV and AIDS lefanana labogonorrhea esithi ngamaSTIs.

Umkhuhlane wamadolo ngumkhuhlane obuhlungu kakhulu .Eskhathini esinengi uzathola ukuthi umuntu uyabe ngasenelisi ukuhamba kakuhle ngenxa yomkhuhlane wamadolo .Umkhuhlane wamadolo kumele umuntu ahambe eyebona udokotela wamathambo ukwenzela ukuthi amhlole abone inkinga .

Abantabakhulileyo kuqakathekile ukuthi babebehamba besiyahlolwa ngabodokotela. Ngoba nxa imzimba isikhulile iyabekancane kancane isibanjwa yimkhuhlane ngeskhathi esincane. So kubalulekile ukuthi bahambe besiyahlolwa ng ngodokotela.

Umkhuhlane we asthma ngumkhuhlane ongalulanganga kakhulu , umkhuhlane lowu uyenza ukuthi umuntu ayehluleke ukuphefumula , umkhuhlane lo uyenza ukuthi isifuba sakho sivakeke njalo ungakwanisi ukuphefumula kakuhle , umkhuhlane lo kumele siwuqaphele ngaso sonke iskhathi

Kuyinto eqakathekileyo ukuthi sihlale ngaso sonke isikhathi sihamba sisiyabona odokotela ukwenzela ukuthi basihlole sihlale singaguli, ukuze bebone njalo ukuthi asila eyinye imikhuhlane yini engabe ifuna ukusinyenyela.

Umkhuhlane wemvukuzane ngumkhuhlane omubi kakhulu. Lowu mkhuhlane usutshiye abantwana abanengi kakhulu bezintandane bengela bantu bokubagcina. Umkhuhlane wemvukuzane usuyenze ukuthi esigabeni sibe labafelokazi abanengi. Zinengi kakhulu indlela zokuthi sivikele imvukuzane ingakasibambi.

Imvukuzane yesibeletho ngumkhuhlane ovame kakhulu kubomama kuqakathekile ukuthi omama bahlale ngaso sonke isikhathi besiyahlolwa ezibhendlela ukwenzela ukuthi bangabanjwa ngumkhuhlane lo owemvukuzane. Imvukuzane ngumkhuhlane ongalunganga njalo uvame kakhulu endaweni ye Rwanda

umuntu ole asmtha usebenzisa i pump ukuze aphefumule kakuhle i asthma ngumkhuhlane ongalunganga kakhulu uyenza ukuthi umuntu ayehluleke ukuphefumula kuhle kuqakathekile ukuthi abantu belomkhuhlane we asthma behlale bele pump yabo eduze

Kuqakatheke kakhulu ukuthi omama abancane njalo labakhulu bahlale ngaso sonke isikhathi besiya esibhedlela ukuyahlolwa imvukuzane yesibeletho. Imvukuzane yesibeletho ngumkhuhlane ongalunganga kakhulu, njalo nxa ungawubona iskhathi sisasekhona, uyenelisa ukuwuvimbela.

Nxa umuntu esekhulile kulula ukuthi atholwe yimikhuhlane etshiyetshiyeneyo . Kuqakathekile njalo ukuthi nxa esekhulile Abe ehamba esiya esibhedlela. Esiyakuthi odokotela bamuhlole zonke izitho somzimba .Ukwenzela ukuthi umuntu angaguli.

Umkhuhlane wamehlo ngumkhuhlane osumnengi kakhulu ezweni lakithi. Kodwa kuqakathekile ukuthi umama nxa ezala umntwana amuse esibhedlela ayekhangelwa ukuthi amehlo angaba lenkinga loba hayi. Kuqakathekile njalo ukuthi nxa ungayabona udokotela, ubone udokotela wamehlo.

Kuyinto eqakathekileyo ukuthi ngaso sonke isikhathi sihlale sikubodokotela sihlolwa ukuthi akulanto engaqondanga yini ikakhulu asebekhulile , baqakathekile ukuthi bahlale bekubodokotela.

Siyabonga kakhulu abempilakahle ngokusilethela imitshina eyenza ukuthi abantu kubelula ukuhlolwa. Nxa umuntu engagula esibhdlela kuyinto enhle kakhulu ukuthi afike ethole imitshina engakwanisa ukuthi imsize lokho agula ngakho.

Kuyinto ebalulekileyo kakhulu ukuthi umuntu nxa engazizwa kuhle ahambe esibhedlela ayethetswa ukuthi kubonakale kuthi uzithwele na loba hatshi ngoba kuqakathekile ukuthi umama abone ukuthi umntwana uhlezi njani esiswini esasemncane.

Kuyinto eqakathekileyo kakhulu ukuthi izibhedlela zibe lawo wonke ama machineries abawafunayo ukuze basilise njalo basilise abantu abagulayo. Kukanengi abantu besiya ezibhedlela bebatshela ukuthi kumele beye kwesinye isibhedlela ngenxa yokuthi abala eyinye i equipment efunakalayo.

Imithi esiyitholayo esibhedlela kuqakathekile ukuthi omongikazi njalo labodokotela babekwazi indlela zokuyigcina ngayo ngoba kwesinye isikhathi nxa bangayekela ukuyigcina ngendlela okumele ihlale ngakhona imithi leyo angeke isebenze kakuhle.

Abantu abasebenza e"lab" kumele baqaphele ukuthi bangatshintshanisi igazi loba imchemo eyabe ibuye e"lab".Esikhathini esinengi kuyenzakala ukuthi nxa bengayekela ukunanzelela bayatshintshanisa igazi loba umchemo.

Imithi lamaphilisi esiyiphiwayo ezibhedlela lasema"pharmacy" yimithi eyabe ihlalelwe phansi ngabakwazi ngezempilakahle bayihlola babona ukuthi iyabe ilungile .Bayabe beyenze ama"testing" e"lab"ukuthi bayihlole babone ukuthi ilung okunganani .

Omongikazi siyaziqhenya ngabo, ngoba laba abantu baqakathekile kakhulu esigabeni. Ngabantu abaqakathekileyo, ngenxa yokuthi bathwele impilo zabantu ezandleni zabo. . Abantu laba bazakala ngokugcina impilo zabantu. Kuqakathekile ukuthi sibagcine kakuhle lababantu.

Yinto enhle kakhulu ukuthi omama bacine abantwana babo nxa umama esiya esibhedlela lomntwana kuyidlela etshengisela ukuthi umama uzimisele ngomntwanakhe njalo uyamthanda umntwanakhe uthando lokuhambisa umntwanakho esasemncane esibhedlela luthando lukamama mpela njalo lulungile.

Bomama liqakathekile kakhulu kuqakathekile ukuthi ligcine izingane zenu zisase zincane ukwenzela ukuthi izingane lezi zingatholi imikhuhlane etshiye tshiyeneyo kuqakathekile ukuthi nxa ngumama ukhulume lengane yakho ngasosonke isikhathi.

Abantwana abancane balenkinga ukuthi bathathe imithi esikhathini esinengi abantwana abafuni kuthatha imithi ngenxa yokuthi eminengi yakhona iyababa. kuqakathekile ukuthi odokotela badinge indlela zokuthi bayenze imithi yabantwana ibe mnandi ukwenzela ukuthi bangayali nxa sebeyiphiwa.

Ukugula komkhuhlane wenqondo kuluhlupho olukhulu kuqakathekile ukuthi ngaso sonke isikhathi abantu bahlale bangaba lenkinga besiya esibhedlela besiyabona ababona ngezempila kahle bakhulume labo ukwenzela ukuthi bangabanjwa ngumkhuhlane wenqondo

Kuyinto enhle kakhulu ukuthi isibhedlela ukuthi sibe lakho konke okufunakalayo ukuyenzela ukuthi abantu bebe lempilakahle, nxa umuntu engagula kuqakathekile ukuthi engahamba ezibhedlela athole imetshini angenza ukutji asile kakuhle.

Kuyinto enhle kakhulu ukuthi abantu sifake amakhanda ndawonye njengabantu ezweni sithengele izihlobo zethu ezigogekileyo ama wheelchair lokhu kuyenza ukuthi abantu laba bahambe Lula njalo bephile kakuhle bebe lempilo

Umuthi wezinyo yikulikhipha kuqakathekile ukuthi nxa ungezwa ubuhlungu bezinyo uhambe uyelikhipha njalo kuqakathekile ukuthi uhambe uyobona udentist onguyeobona ngokwamazinyo owafundela umsebenzi wokukhipha amazinyo

Kuyinto eqakathekileyo kakhulu ma singancedana ezweni sithi laba abagogekileyo sibancedise ngokubathengela ama crutches ukwenzela ukuthi kubelula uhambo lwabo ukwenzela ukuthi beyenelise ukuhamba. Isikhathi esinengi uzathola ukuthi umuntu uyabesebenzisa isigodo.

Amapiles ngumkhuhlane omubi kakhulu. Amapiles ayenza ukuthi umuntu nxa esiya egangeni ezwe ubuhlungu kakhulu njalo amapiles asomkhuhlane owokuthi ujayelekile kakhulu. Kuqakathekile ukuthi umuntu nxa elamapiles ahambe kudokotela ayephiwa amaphilisi ahambelana lomkhuhlane wakhe.

Kuqakathekile ukuthi abantu banathe amanzi ahlambulukileyo ngasosonke isikhathi ukuvikela isihudo. Zinengi indlela esingazenza ukuthi zivekele isihudo. Isihudo iyenza ukuthi umuntu aphele amandla njalo angakwanisi ukusebenza. I Anti diarrhoea capsules inceda ukuthi umuntu avikele isihudo.

Umkhuhlane wetshukela ngumkhuhlane omubi kakhulu Esikhathini esinengi abantu bayaphonguzithulela kuhle kube yikuhamba ngenxa yomkhuhlane lowu Kuqakathekile ukuthi abantu behlale besiya kuma test ukuthi kubonakale ukuthi baletshukela elingakanani Udokotela kuqakathekile ukuthi akuphe umuthi ohambelana lomkhuhlane lowu

I amoxicillin liphilisi eliqine kakhulu. Iphilisi leli, lisebenza into ezitshiyetshiyeneyo. Uma umuntu nxa egula, angahamba esibhedlela esikhathini esinengi uphiwa iamoxicillin ngenxa yokuthi iamoxicillin iyelapha nxa ulentamo ebuhlungu, nxa ulamathambo abuhlungu ,nxa ulomzimba obuhlungu, iyakwelapha njalo.

Kwabakwazi ngezemithi bathi imithi yesilungu ithatha isikhathi eside ukuze ikusebenzele, kodwa imithi yesintu ithatha isikhathi esifitshane uzabe usizwa ngcono ngemva kokusebenzisa imithi yakhona.

Ibascopan ngumuthi owelapha isisu esibuhlungu. Kuqakathekile ukuthi nxa ungezwa isisu sibuhlungu, uhambe kudodokotela. Ayekuhlola njalo. Ukwenzela ukuthii uthole usizo. Uthole umuthi ongakusiza.

Imithi kufanele ibelendlela zayo ezokuyigcina kakuhle . Omongikazi labodokotela kumele bafundiswe ngendlela zokugcina imithi ukwenzela imithi ihlale isebenza njalo imithi ihlale ingahlalanga kakhulu ngoba esikhathini imithi ingahlala kakhulu ayisebenzi ngendlela.

I glucose litshukela elifunakalayo emzimbeni ikakhulu ebantwini abayenza ezokujigima ezemidlalo bafuna iglucose eyokuthi bathole amandla ukuthi bagijime njalo akuyenzi ukuthi umuntu athathe iglucose okwesikhathi eside.

Ezempilakahle zithi umntwana kumele akhangelisiswe. Akumelanga umama anike umntwana umuthi angazange wawuphiwa ngudokotela. Umama kumele aqale ahambe lomntwana esbhedlela ahlolisiswe, abesephiwa ngudokotela umuthi oqondileyo.

Nxa umuntu ekhwehlela lanxa elesifuba esibuhlungu kuqakathekile kakhulu ukuthi ahambe ayobona udokotela amnikeze umuthi ohambelana lokukhwehlela kwakhe ukuze aphile kakuhle njalo angabi lesifuba esibuhlungu.

Kubalulekile kakhulu ukuthi umuntu nxa ethenga amaphilisi ethenge amaphilisi awaziyo njalo abekwazi ukuthi amaphilisi lawa angabe elama side effects anjani ngoba esikhathini esinengi umuntu uthenga amaphilisi kodwa amaphilisi lawana acine emlimaza.

Amaphilisi yinto enhle kakhulu. Kuqakathekile kakhulu ukuthi umuntu nxa egula ahambe kudokotela, udokotela uzamnika amaphilisi ahambelana lomkhuhlane wakhe ukuze asile. Nxa umuntu angahamba kudokotela impilo yakhe ingaba ngcono.

Zinengi izikhwehlela ezithola abantu abantu bakhwehlela ngezindlela ezitshiyeneyo kwesinye isikhathi uyathola umuntu esithi isifuba sakhe sibuhlungu omunye uzathola ekhwehlela ekhipha udenda njalo abanye bakhwehlela bengakhiphi udenda esithi yidry coughing kuqakathekile ukuthi umuntu athole umuthi wokukhwehlela okuhambelana lokukhwehlela kwakhe

Kuyinto eqakathekileyo ukuthi nxa ungaphiwa amaphilisi ukuthi unathe, unathe isipimo esiyiso, ngoba esikhathin'esinengi abantu banatha amaphilisi amanengi okungamelanga ukuthi bawanathe okucina kubavusela eminye imikhuhlane abangayaziyo.

Kubalulekile ukuthi nxa ungagula uhambe uyehlolwa ngudokotela ukuze akunike amaphilisi ahambelana lomkhuhlane wakho, ngoba isikhathi esinengi abantu bayahamba epharmacy beyezithengela imithi lamaphilisi, kodwa kwesiye isikhathi bayabe bengakwazi ukuthi isebenza lani kahle kahle.

Imikhuhlane engatholaka ezindaweni esigezela khona etshiywa ngabantu abatshiyetshiyeneyo ngenxa yokuthi iseentshenziswa ngabantu abanengi kodwa iminengi imithi njalo esingayisebenzisa ukuvimbela ukuthi singatholi imikhuhlane endaweni lapho esigezela khona

Imithi yesikhiwa yimithi eqakatheke kakhulu kuyo yonke indawo ungahamba esibhedlela uyaphiwa umuthu wesikhiwa okuncedisa ukuthi usile, imithi yesikhiwa iyancedisa abantu ukuthi basile ngokuphangisa.

iphilisi le zaviral liphilisi leliphilisi lisetshenziswa into ezinengi leliphilisi lisetshenziswa ukubulala i virus eyabe isemzimbeni womuntu ivirus efanana le flue njalo i covid 19 iphilisi leli lisetshenziswa indawo ezinengi

Minengi imithi esetshenziswa ngabodokotela. Okokuqala odokotela bayafunda ngayo okwesikhathi eside befundela ukuthi imithi le bangayisebenzisa kanjani njalo isebenza ukwenza ini. Imithi leyi ilemisebenzi etshiyetshiyeneyo ngobunengi bayo.

Amaphilisi ayimhlobo etshiyeneyo njalo asebenza ngeskhathi ezitshiyeneyo , kuqathekile ukuthi umuntu abewazi ukuthi asebenzani odokotela kufuze babekwazi ukuthi imithi abayinika abantu isebenzani.

Kuqakathekile kakhulu ukuthi umuntu nxa elesifuba esibuhlungu njalo ekhwehlela kakhulu ahambe ebone udokotela, udokotela ambhalele umithi ozamenza ukuthi asile. umuthi wokukhwehlela minengi kakhulu njalo iyatshiyana ngosebenzi wayo.

Kubalulekile ukuthi umuntu abehamba esiyabona abakwazi ngezempilakahle akhulume labo ebatshela inkinga ayabe ehlangana lazo, lokho kwenza ukuthi ingqondo zakhe zicabange kakuhle njalo angabi lemcabango engalunganga. Ngoba umuntu nxa engayekela ukukhuluma labanye ucina ecabanga imicabango engalunganga.

Ukuba lamaluba ezindaweni lapha esihlahla khona esiphila khona yinto enhle kakhulu njalo yinto ekhuthwazwayo ngabodokotela incedisa ukuthi sibe lemicabango elungileyo njalo singacabangi into ezinengi kakhulu

Kuqakatheke kakhulu ukuthi abantu bahlangane babuthane ndawonye bake bakhulume njengamadoda. Bakhulume izinto ezibahluphayo emoyeni yabo lokhu kunceda ukuthi umuntu engagogodleli into eyedwa njalo ahlale esazi ukuthi kulomuntu ongamsiza.

Kuyinto enhle kakhulu ukuthi sixoxisana labanye uma silenkinga. Eskhathini esinengi (ikakhulu obaba) bayazithulela bahlale lenkinga kuze kubaphambanise ingqondo. Ukuze singabi lomkhuhlane wenqondo kuqakathekile ukuthi sikhulumisane labanye njalo sizi ...

Kuyinto ebalulekileyo kakhulu ukuthi obaba bahlangane njengobaba sonke isikhathi ,bekhukuma ngenhlupho abahlangana lazo ezindlini ngoba ngesikhathi esinengi obaba bayakugcina bebodwa kucine kusenza ukuthi banye becine besiba lama challenges ebrain. Kuqakathekile ukuthi obaba babe ngabantu abakhuluma labanye.

Imaninjayithisi ngumkhuhlane omubi kakhulu ikakhulu ebantwaneni. Umtwana obulawa yi maninjayithisi uyabe etshaywa likhanda kakhulu njalo okwesikhathi esinengi umuntu obulawa yi maninjayithisi utshaywa yisihlabo esingapheliyo.

Kulilungelo lomntwana wonke oweRwanda ukudlala labanye. Kuqakathekile kakhulu kuyanceda ukuthi umntwana akhule abe lengqondo ezikhulileyo. Ukhula umntwana vele ukhula yena ngokudlala labanye bakhe.

Kuqakatheke kakhulu ukuthi nxa umzali ekhula ehlala labantwana bakhe ahlale njalo nje ebahlabelela ingoma. Ingoma ezizayenza ukuthi zibafundise zibe yisifundo kubo lanxa bekhumbula bekhumbule ingoma umama ayabe ebahlabelela zona.

Kuqakathekile kakhulu umama adlale lomntanakhe. Esikhathini esinengi uzathola ukuthi umama nguye odlala lomntanakhe njalo kuqakathekile ukuthi adlale lomntanakhe emfundise izingoma lemidlalo etshiyetshiyeneyo lokho kumenza ukuthi akhule ehlakaniphile.

Abantwana abancane abasanda ukuhamba esikolo, kuqakathekile ukuthi sibekwazi indlela zokubafundisa ukuthi bathabe, babelolwazi njalo bathande ukuya esikolo. Kumele kubelemfanekiso emihle eyamabhuku abo ukuthi nxa bebala babona imfanekiso emihle ende kuyabayenza bathande isikolo.

Kulilungelo lomtwana wonke ukuthi adle ukudla okwakha umzimba, ngoba umtwana nxa engayekela ukudla ukudla okwakha umzimba, uzayenza ukuthi abenguntwana ohlala egulagulagula ngaso sonke isikhathi , kodwa nxa angadka ukudla okwakha umzimba kuzamvimbela ukuthi angaguli.

Kumele sinanzelele abantwana bengahambi phansi ngenyawo, ngoba ukuhamba phansi ngenyawo kuyenza ukuthi bethole imikhuhlane etshiye tshiyeneyo engabangelwa yikuthi banyathela phansi ngenyawo, umhlabathi uthwele into ezinengi nengi njalo ezi ngcekeza enengi.

Ngesikhathi sokutshisa abantu abanengi bathanda ukudlalela emanzini kodwa kuyingozi kakhulu ebantwaneni ukudlalela , kungayenzakakala ukuthi umntwana awele emanzini ayehluleke ukuzikhipha emanzini ngenxa yokuthi uyabedlalela emanzini

Yinto enzima kakhulu njalo ebuhlungu kumama obeletha umntwana ogegikileyo. Kuqakathekile ukuthi sisizane emhlabeni njalo sisize umama oyabe ebelethe umntwana ogegikileyo. Usizo lwabantu lungasiza kakhulu umama olomntwana ogogekileyo.

Ukufunda amabala amancane yinto eqakathekileyo, umntwana nxa eqalisa ukufunda kuqakathekile ukuthi afunde amabala amancane afunde lenombolo ezincane lokho kuyenza ukuthi akhule esazi izinombolo njalo akhule esazi amabala .

Omongikazi balomsebenzi omkhulu kakhulu kuqakathekile ukuthi umongikazi ebe lenhliziyo ende ikakhulu nxa esebenza labantwana abancane ukwenzela ukuthi lanxa ebahlaba ebahlabe ngonanzelelo engabi lomoya omubi

Kuqakathekile kakhulu ukuthi sigcine abantwana abancane bakhule umntwana omncane ayabe eliqanda ngoba kumele anakekelwe ngendlela ephezulu umntwana omncane akalutho ukugula njalo akalutho ukuthola imikhuhlane nxa engagcinwanga kakuhle.

Kuqakathekile kakhulu ukuthi omama bahlale bekhangele abantwana babo ikakhulu abantwana abancane abakhasayo, esikhathini esinengi umntwana nxa ekhasa uyabe ebamba lokho lalokhuyana kuwakathekile ukuthi umama umkhangele ngaso sonke isikhathi ukwenzela ukuthi engatshi kumbe engabi lesilonda esingapholiyo.

abantwana abancane abasanda kuzalwa kuqakathekile ukuthi babahlole yonke imikhuhlane bakhangele ukuthi abalayo yini imikhuhlane le abathi ngama alllergies omongikazi basebenza gadalala ukuthi bahlole laba abantwana ukuze baphile kakuhle

Ezomgido lezomdlalo ziqakathekile kakhulu emntwaneni. Umntwana nxa engafunda izinto ezitshiyeneyo kuyamncedisa ukuthi lanxa engatholanga umsebenzi wokwenza angasebenzisa ithalenta lakhe ukuthi ayenze akujayeleyo ukukwenza.

kuyinto eqkathekileyo ukuthi nxa ungumzali unanzelele umntanakho lapha ahamba esiyadlalela zinengi ezindawo ezidlalelwa ngabantwana ezinye indawo ezidlalewa khona zincolile ezezayenza ukuthi abantwana bathole umkuhlane abantwana behlale begula ngaso sonke isikhathi

Kuyinto enhle kakhulu ukuthi amazwe abambane ukubambana kwamazwe sokuncede kakhulu ukuthi amazwe aphumelele ikakhulu amazwe e Afrikha sephumelele kakhulu ngendaba yokubambana kwamazwe ngenxayokuthi bayathola usizo lapha lalaphayana.

Abasebenza ngeDephathimenti yezempilakahle bangabantu abaqakathekileyo kakhulu empilweni zethu ngoba yibo ababambe impilo zethu ezandleni yibo abasenza ukuthi sisile umasigula, yibo abasigcinileyo uma singahamba sigula bayasigcina.

Kuyint' enhle kakhulu njalo eqakathekileyo ukuthi omama bathathe abantwababo, behambe labo esibhedlela abantwana beyethontiselwa, ngoba lokhu kuyabavikela emikhuhlaneni eminengi etshiyetshiyeneyo. Odokotela bahlala phansi babeka amakhanda phansi behlanganisa imithi engathontiselwa abantwana.

Abantwana abagogekileyo baqakathekile kakhulu elizweni. Balamalungelo njalo abayenza ukuthi bekwanise labo ukuphila ebantwini. Kubalulekile ukuthi abantu abagogekileyo bafundiswe into ezinjengama "sports" ukwenzela ukuthi elakusasa labo libalungele.

Kubalulekile kakhulu ukuthi umuntu nxa efuna ukufundela ukuba ngudokotela ahambe esikolo esifundiswa ukuba ngudokotela ayenze ngenhliziyo yakhe yonke ngoba ukuba ngudokotela kuthi impilo yomuntu isezandleni zakho.

Igazi liqakathekile ngoba liyimpilo, kubalulekile ukuthi ngemva kwesikhathi esincane sibe sihamba sisiyakupha igazi ukwenzela ukuthi nxa singahlangana lengozi kungabi nzima ukuthi odokotela bathole igazi elihambelana lemizimba yethu.

Umama ozithweleyo kuqakathekile ukuthi ahlolwe ingane yakhe ukuthi ikhula kakuhle yini .Njalo ikhula endaweni eyiyo yini. Esikhathini esinengi omama bayahlala lengane ingakhuli endaweni eqondileyo.

Kubaluleke kakhulu ukuthi omongikazi nxa besebenza besezibhedlela bagqoke izigqoko ezizabavikela kumikhuhlane etshiyatshiyeneyo elula ukutholakala, kumele bagqoke imask evaleke kuhle.

Kuyinto enhle kakhulu eyokuthi omongikazi lanxa befundela umsebenzi, bebe ngabantu abafundiswayo ukuthi babekeze kakhulu., ngoba impilo zabantu zisezandleni zabo. Omongikazi labodokotela banika abantu impilo. Kuqakathekile ukuthi babe lomusa.

Ngokucabanga kwami ngicabanga ukuthi nga omongikazi labodokotela baholiswe izimali ezinengi ngenxa yokuthi balomsebenzi omkhulu kakhulu impilo zethu zisezandleni zabo ngoba nxa bengaphiwa imali encane kuzabayenza bengathandi umsebenzi njalo bayale umsebenzi.

Yisifiso somntwana wonke ukuthi nxa bengakhula uzaba ngumanjinela. Ukuba ngumanjinela ngumsebenzi omuhle kabi ngenxa yokuthi bonke abantu abngomanjinela bathola imali enengi yikho okwenza ukuthi abantwana bafise ukuba ngomanjinela nxa bengakhula.

Umuthi wezinyo yikulikhipha kuphela ngaphandle kokuthi ukhiphe izinyo awulangenyindlela ongayelapha ngalo izinyo. Nxa ufuna ukukhipha izinyo kuqakathekile ukuthi uhambe uyebona udokotela oyenza ngokwamazinyo kuphela ukwenzela ukuthi akwenze ngendlela erayiti.

ukuba ngu dokotela ngumsebenzi oyenza ukuthi isigaba sonke sikuhloniphe ngenxa yokuthi wena uthwele impilo zabantu ezandleni kuqakathekile kakhulu ukuthi ube ngumuntu ohliniphayo njalo ube ngumuntu

Kulilungelo lami lawe ukuthi nxa ungagula uhambe esibhedlela ufike uthole usizo. Kuqakathekile ukuthi nxa umuntu angagula ahambe esibhedlela esazizwa umzimba usavuma, nxa ungahamba isikhathi sesiphelile isikhathi sizakutshiya.

Zinengi indlela esingazilandela ezingasiyenza ukuthi sibelempilakahle. Ikakhulu ukudla izithelo. Izithelo zilungile kakhulu nxa singazidla. Ziyasenza ukuthi sibelamandla, njalo ziyayenza ukuthi sithole umzimba omuhle.

Umongikazi ngumuntu oqakatheke kakhulu. Umongikazi uyasiza bonke abagulayo njalo umongikazi kumele ebengumuntu olomusa ukwenzela ukuthi nxa izigulane zibuya akwazi ukubaphatha kuhle akwazi ukubayenzela kakuhle ukwenzela ukuthi izigulane ziphangise ukusila.

Kulicala elikhulu kakhulu ukuthi abantu abasebenza ema pharmacy bathengisele abantu abangela ncwadi evela kodokotela ukutshengisela ukuthi uphiwe ngudokotela lowo muthi ukuthi awuthenge.

I first aid iqakatheke kakhulu. Iqakatheke ukuthi umuntu abekwazi ukuthi nxa kungenzakala ingozi kwesinye isikhathi singamsiza kanjani. Esikhathini esinengi kuyenzakala ingozi kuswelakale umuntu ozasiza umuntu, umuntu aze aswelakale. Ngakho kuqakathekile ukuthi sibe lolwazi olunje

Ipharmacy yindawo ethengiswa khona imithi etshiyetshiyeneyo eyelapha into ezitshiyetshiyeneyo. Kuqakathekile ukuthi umuntu osebenza epaharmacy ebe ngumuntu owaqeqesha ngalelo banga, njalo ebengumuntu oyaziyo imithi yonke.

Izithelo yikudla okuyakha umzimba, yikudla okwenza ukuthi abantu behlale belamandla njalo bahlale behlanzekile. Izithelo zinengi emhlabeni njalo zilamabizo atshiyetshiyeneyo njalo imisebenzi yazo itshiyetshiyene.

Kuqakathekile ukuthi omama abazithweleyo bahlale njalo nje behamba besiyahlolwa igazi, behamba njalo besiyahlolwa ukuthi igazi labo litshaya kakuhle yini abala yini okuthwa yi blood pressure.

Kuyinto enhle kakhulu ukuthi abantu abagogekileyo bafundiswe imisebenzi yezandla efana lokulima lokufuya inkukhu. Imisebenzi le izabanceda ukuthi bakwanise ukuziphilela bengaphili ngabanye.

Kuyinto enhle ukuthi abazali bananzelele ukudla okudliwa ngabantwana babo. Kuqakathekile ukuthi nxa umzali ethengela umntwana ukudla .Amthengele ukudla okuyakha umzimba njalo ukudla okuzamyenza ukuthi abelempilakahle .Ahlale kuhle akhule engumntwana oqinileyo ongela mkhuhlane.

Kuqakathekile ukuthi nxa umuntu egula aqale ayebona udokotela ukuze amhlole kuqala. Ukwenzela ukuthi angahambi epharmacy esiyathenga imithi angayaziyo. Lokho yikuvikela yena labantu abaseceleni kwakhe

I vakisineshini iqakatheke kakhulu kuye wonke umntwana, inceda ukuthi sivimbele abantwana bethu ukuthi bangaguli bangabanjwi yimkhuhlane etshiyatshiyeneyo ngenxa ye vakisineshini. Kulilungelo lomntwana wonke ozeleyo ukuthi avakisinethwe.

Kuyinto eqakathekileyo ukuthi isikhathi sonke sihlale sivakatsha njalo endaweni ezihamba zisiyahlolwa abantu ukwenzela ukuthi sivikele imkhuhlane engabe ifuna ukusilandelela ngaso sonke isikhathi. Nxa ungahlolwa uyabakwazi imkhuhlane engaba iphakathi kwegazi lakho.

Imota ezithwala abantu abagulayo kuqakathekile ukuthi zibe zinengi ezibhedlela. Lokho kusiza ukuthi uma kungaba lomonakalo, njalo kungaba logulayo aphangise athole usizo. Esikhathini esinengi uzathola ukuthi kuyabe keleyodwa endaweni lapho okulatshelwa khona abantu.

Into ebalulekileyo ukuthi ezweni kube lama pharmacy amanengi lokho kunceda ukuthi nxa abantu bangagula bayaphangisa bathole usizo kulokuthi nxa kule pharmacy eyodwa kuyayenza ukuthi usizo lube lulutshwane.

Ukusebenza efamasi yinto enhle kakhulu kodwa kuqakathekile ukuthi osebenza khona abekwazi yonke imithi. Kumele akwazi lokuthi isihlale isikhathi esinganani ukuze bangathengiseli abantu imithi esihlale kakhulu.

Abona ngezempilakahle kuqakathekile ukuthi bafundiswe indlela abangagcina ngayo imithi ngoba kwesinye isikhathi imithi nxa ingagcinwanga ngedlela eqondileyo iyenza ukuthi lanxa umuntu angahamba egula angaphiwa umuthi ungasebenzi ngenxa yokuthi umuthi uyabe usuhlale isikhathi eside.

Asiwonke ama pharmacy asemthethweni, kuqakathekile ukuthi uhulumende abhidlilze labo abaqamula umthetho ngokuvula ama pharmacy angekho emthethweni, ngoba ukuvula ipharmacy engekho emthethweni kuyenza ukuthi abantu bawuqamule umthetho njalo banike abantu imithi engayisiyo

Kulicebo elingcono ukuthi imithi eyelatshiswa abantu ifakwe endaweni ezitshiyetshiyeneyo. Lokho kuyenza ukuthi imithi leyi ihlale isebenza kakuhle njalo ingabi lenkinga. Esikhathini esinengi eminye imithi ayifuni ukuhlanganiswa leminye Ngalokho kuyenza ukuthi eminye imithi icine ingasebenzi.

Kubalulekile ukuthi umuntu nxa egula esiya efamasi esiyathenga. Imithi akhangelisise iexpire date njalo le date of manufacture lokhu kulusizo kakhulu ukwenzela ukuthi ubekwazi ukuthi umuthi owuthengayo uzakusiza loma cha.

Kwabakwazi ngcono bathi imithi yesintu isebenza masinyane ukudlula imithi esihamba sisiya yithenga amafamasi. Lokho kubangelwa yikuthi imithi yesintu siyinatha singazange safaka amanzi amanengi phakathi kwayo. Yikho isebenza kanjalo.

Kuqakathekile ukuthi umuntu lanxa engahamba kudokotela esiyadinga usizo abekwazi ukuthi imithi oyiphiwayo yimithi esihlale okwesikhathi esinganani njalo yimithi ezamenza ukuthi asile ngemva kwesikhathi esinganani.

Kuyinto eqondileyo ukuthi ma umuntu engavakatshela isambuzi ageze izandla zakhe azihlambulule ngesepa ageze ngegwebu elibhubhudlayo kakhulu, ukwenzela ukuthi sichithe ingcekeza yonke engabe iyenzakele ezandleni zethu.

Kuyinto enhle kakhulu kuthi elizweni. abantu babuthaniswe ndawonye. Bafundiswe ngezenhlalakahle. Bafundiswe ngendawo yokuzigcina kuhle. Bakwanise ukuzigcina kuhle. Babe lemfundiso yokuthi bangayenza kanjani ukuthi bahlale behlanzekile, njalo bahlale endaweni enhle. Egcineke kakuhle.

Kuyinto eqakathekileyo kakhulu ukuthi ezibhedlela nazo zonke indawo ezingena abantu abaningi kube lamanzi owokufeza izandla emnyango loba egedini ukwenzela ukuthi wonke umuntu ongenayo kumele aqale agene izandla zakhe ngamanzi agelezayo njalo kumele ageze izandla zakhe ngesepa

Kubalulekile kakhulu ukuthi abantu bahlangane omongikazi ,labodokotela ,labantu besigaba bahlangane befake amakhanda ndawonye. Lokhu kwenzelwa ukuthi bebekwazi ukuthi abantu bengahlala njani kube lenhlalakahle. Kuqakathekile ukuthi abantu bazigcine lapho ababehlezi khona

Imvukuzane yesinye ,yimvukuzane evame kubobaba asebengaphezu kwe 50 years .Kuqakathekile ukuthi .Nxa umuntu esekhulile ahlale njalonje ehamba esiyabona odokotela ukuthi bambone ukuthi akala umkhuhlane wesinye .

Kuyinto eqakathekileyo ukuthi abantu nxa belemikhuhlane etshiyetshiyeneyo baphumele egcekeni .Lokhu kunceda ukuthi angabe ekhona laye omunye oyabe elomkhuhlane ofananayo kodwa ezifihla. Kuyinto enhle ukuthi umkhuhlane wakho ungazakala kuba lula ukuthi abantu bakuncedise

IHigh Blood pressure isiqede abantu abanengi elizweni. Kuqakathekile ukuthi abantu bananzelele umkhuhlane lo bahlale njalonje besiya esibhedlela besiyahlolwa ukuthi abalawo umkhuhlane lowo ngoba umkhuhlane lowo ungakuthatha ungacabangeli

kuqakathekile ukuthi abantwana labo bathole imfundiso esikhathini esinengiu kufundiswa abadala abadala besebefundisa abantwana kodwa kuqakathekile ukuthi nxa kukhona okukhpona abantwana labo bafundiswe babelolwazi lokuthi bengavikela njani imikhuhlane ethize

Kuyinto eqakathekileyo nxa ungumama ukuvikela abantwabakho .Ukuthi abantwabakho bengatholi imkhuhlane efana le malaria .Omama abanengi bayekela nje abantwana belunywa yimiyane .Kodwa umama oqakathekisa abantwabakhe ngokuba vimbela nge mosquito net ngumama oqakatheke kakhulu.

kuyinto enhle kakhulu ukuthi ngaso sonke isikhathi abantu jikelele behlale bengabantu abahlolwayo ngaso sonke isikhathi lokhu kwenzela ukuthi kutholakale nxa kulomunye ongezwa kakuhle, kuhle kutholakale kusase masinyane athole usizo isikhathi sisase khona

Ukuhlanzeka kuyinto eqakathekileyo empilweni zethu ababona ngezenhlalakahle kumele babe lemikhankaso owokutshengisa abantu ukuthi bengahlala njani ezindlini zabo bechelesile njalo behlambulukile.

Nxa ungumama ozithweleyo kuqakathekile ukuthi ukhethe ukudla okudlayo, ungaphombu kudla ukudla konke okubuyayo ngoba okunye ukudla kuyikudla okungadliwa ngabantwana. Kuqakathekile ukuba kwazi into ezidliwa ngumama abazithweleyo abanye omama abazithweleyo banatha utshwala. Utshwala abulunganga ebantwini abazithweleyo.

Kuyinto enhle ukuthi amantombazana afundiswe indlela ezinengi abangaziyenza ma besesikhathini, ngaphandle kokuthi basebenzise ama pads. Sebengasebenzisa ezinye indlela ezifanana lamalembu ukuze bazivikelele. Ilembu lihle ngenxa yokuthi sungaliphinda ukusebenzise njalo.

Kuqakathekile ukuthi sinakekele umuntu ozithweleyo esikhathini esinengi, ngoba umuntu ozithweleyo esikhathini esinengi uyaphangisa ukuzonda njalo ulendlela zakhe afuna ukuthi agcinwe ngazo. Esikhathini esinengi omama abazithweleyo bahlala bezondile.

Ukuba yizithandani yinto enhle kakhulu, uthando lumnandi kakhulu ngaso sonke isikhathi. Umanxa suthole umuntu othanda laye kuyinto enhle kakhulu ukuthi lihambe liye thesta HIV.Ukwenzela ukuthi nxa liqalisa ezemacansini kube sobala ukuthi akula othelele omunye.

Uthando yinto enhle kakhulu kodwa kubalulekile ukuthi nxa abantu besethandweni bahambe beyehlolwa igazi bengakayi emacansini lokho kuyabanceda ukuthi bangatholi imkhuhlane etholakala emacansini.

Kuyinto enhle kakhulu ukuthi umama azibelethele umntanakhe. Njalo kuqakathekile ukuthi umama anakekele abantwana bakhe. Umama olabantwana abangamaphahla kunzima kakhulu kuye ikakhulu ekunakekeleni abantwana. Kuqakathekile ukuthi udinge umuntu ongakusiza.

Kulilungelo lomntwana ukuthi umntwana athole ukudla okumakha umzimba umntwana kumele agcinwe ngabazali njalo bamuphe ukudla okumyakha umzimba lokho kuyenza ukuthi umntwana akhule elamathambo aqinileyo njalo ebelengqondo eziqinileyo.

Kuqakathekile kakhulu ukuthi umama nxa ezithwele adle ukudla okwakha umzimba. Lokhu kwenzela ukuthi ingane ekhulayo ngaphakathi kwakhe ikhule ilomzimba omuhle njalo ilamathambo aqinileyo. Umama nxa engadla ukudla okuhle lomntwana osesiswini laye ucina esekhula ebemuhle.

Bonke omama abazithweleyo kuqakathekile ukuthi ngaso sonke isikhathi bahambe besiyabona udokotela ebatshengisa njalo ebafundise bafundiswe ukuthi bengayenza kanjani njalo bangazigcina kanjani ukuthi babelethe kakuhle.

Kuqakathekile ukuthi singayi kwenza ezemacansini sihambe siyebona abantu abafundele umsebenzi okuthiwa yi counseling ukwenzela ukuthi bakhulume lathi ngobungozi obungaba khona ngendaba zemacansini.

Kuqakathekile ukuthi omama abazithweleyo bahlale ngasosonke isikhathi behamba besiya hlolwa ezibhedlela lokho kubanceda ukuthi bebekwazi njalo bafundiswe imfundiso yokuthi bangakwenza njani mzukwana bezabeletha.

Kuyinto eqakathekileyo ukuthi nxa umama ezithwele ahlale ngaso sonke isikhathi esiya hlolwa njalo adle ukudla okumenza ukuthi kumyakhe umzimba kuyakhe lomntwana umzimba ngoba kuyinto eqakathekileyo eqakathekileyo ukuthi abone isimo esiyiso somntwana wakhe.

Kuqakathekile ukuthi nxa abantu besenza ezemacansini bazivikelele ngokusebenzisa indlela zokuvikelela ukwenzela ukuthi bengabambi imikhuhlale yemacansini efanana lebo gonoriya, sifilisi.

Kuyinto eqakathekileyo kakhulu ukuthi ngaso sonke iskhathi omama bathathe abantwababo behambe labo beyebahlolisa njalo babagcine kakuhle njalo bebalondoloze beyenze ukuthi abantwana bahlale bengabantu abaqinileyo njalo abantwana abadle

Kubalulekile ukuthi amantombazana abekwazi indlela zokuvikela ikakhulu nxa besesikhathini ikakhulu isikhathi leso nxa besesikhathini kubanzima kakhulu ebazalini ukuthi bebathengele ama pads kodwa kuqakathekile ukuthi abantwana bafunde indlela zokuzilungisela ama pads abangawasebenzisa okwesikhathi eside

Kusukisela kudala lakudala abantu babesemathandweni babehlala bethandana kuqakathekile ukuthi abantu bathandane kodwa okwenzekala kulezi nsuku omama bathandana labomama obaba bathandana labobaba lokhu kungabe kuyinto eqondileyo na?

Imfundiso iqakathekile kubomama abazithweleyo nxa umama ezithwele angafundiswa kuyamceda ukuthi ebekwazi ukuthi umntwana wakhe ukusimo siphi njalo khathesi kumele akhangelele ini.

Umuntu ozithweleyo ngumuntu oyabe egula ezinye indlela kuqakathekile ukuthi simncedise ngaso sonke isikhathi njalo simnakakele ngoba nxa singekela ukumnakakela umuntu ozithweleyo kwesinye isikhathi kungacina kusiba kubi

Kuqakathekile ukuthi omama abalabantwana abancane nxa besiya esibhedlela besiya hlatshwa behambe lomunye umuntu ozabancedisa ukubamba umntwana omncinyane ngoba esikhathini esinengi uyathola umama ngapha uyahlatshwa , ngapha uthwele umntwana kube yinkinga kakhulu.

Omama abanengi bayathanda ukufunza abantwana babo ngezandla kuqakathekile ukuthi umama nxa ezafunza umntanakhe ageze izandla zakhe zihlambuluke njalo amfunze ukudla okuzamakha umzimba esikhathini esinengi omama abanengi banika abantwababo ukudla okungakhi mzimba

Ilungelo lomntwana wonke okhulayo ophilayo ukuthi athole ukudla konke akufunayo okwaneleyo ukudla kwakha imizimba yabantwana njalo kuqakathekile ukuthi umntwana athole ukudla okumyakha umzimba laloba kungumntwana odubekikeyo kumele athole ukudla okukwanileyo.

Kuyinto enhle njalo eqakathekileyo ukuthi umuntu nxa esethandweni ehambe eyebona abezempilakahle abazambonisa ngempilo njalo bembonise ukuthi angayenza kanjani ukuze impilo yakhe iqonde.

Kuyinto eqakathekileyo kakhulu ukuthi omama banathe amaphilisi abavikelayo ukwenzela ukuthi bangabi labantwana abanengi. Kwesinye isikhathi kuba yinkinga emuntwini nxa angaba labantwana abanengi ngenxa yokuthi uyabe ngaseyenelisi ukuthi abagcine kakuhle. So kuqakathekile ukuthi umama azigcine kakuhle anathe amaphilisi amvikelayo.

Kuyinto enhle kakhulu ukuthi umntwana nxa esanda kuzalwa alale esifubeni sikamamakhe okwesikhathi eside lokhu kwenza ukuthi umntwana lomama behlale bebonke njalo bengalahlani njalo bekwanise ukuzwanana bona bobabili lokhu kwenza njalo ukuthi umama kubelula nxa umntwana engezwa kahle.

Kuqakathekile ukuthi abantu abayenza umdlalo wokugijima bahlale befithi umzimba wabo njalo bahlale begijima njalo nje ukwenzela ukuthi umzimba wabo ujayele ukuthi bona kumele bebe behlala begijima. Lokho kubanceda ukuthi lanxa sebegijima yinto abayijayeleyo ukuyenza.

Ukuzelula kuyinto enhle kakhulu. Wonke umuntu kufanele ukuthi nxa evuka ekuseni eziyelule. Ukuzelula kuyenza ukuthi ubelethambo eliqinileyo, kusenza ukuthi ube lomzimba omuhle, njalo kuyenza ukuthi lengqondo zakho zicabange kakuhle, ikakhulu abayenza ezemidlalo, ezokugijima, kuqakathekile ukuthi bevuke bezelula, ngosukungosuku.

Kuqakathekile ukuthi umuntu nxa esenza imsebenzi yokuziqinisa umzimba ukwenzela ukuthi umzimba wakhe uhlale uqinile, akwenzwe kodwa acine kwesinye isikhathi, ngoba esikhathini esinengi abanye bakwenza kakhulu okucina kusenza ukuthi imizimba yabo ibe yizilima.

kuqakathekile kakhulu ikakhulu ebantwini abyenza izipotsi ukugcina umzimba wabo ufit lokhu kwenzelwa ukuthi angadinwa lanxa engagijima umango umuntu nxa efundela ukugijima kumele avuke nsuku zonke esenza ezokugijima

Kuqakathekile kakhulu ukuthi umuntu azigcine ukuthi umzimba wakhe uhlale uqinile ngasosonke isikhathi. Zinengi indlela ezingayenzwanngabantu ukuthi imizimba yabo ihlale iqinile kungaba yikudla esikudlalyo kumbe izinto esizenzayo.

Amanzi ayimpilo. Kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu abayenza ngeze sports bahlale bengabantu abanatha amanzi kakhulu ngoba amanzi ayimpilo. Amanzi ayenza ukuthi umuntu athole amandla ngaso sonke isikhathi.

Umuntu kumele adle ukudla okuhle ukwenzela ukuthi awake umzimba. Ukwaka umzimba yikudla okuhle. Ungadla ukudla okunengi kakhulu kuyenza ukuthi umzimba wakho ube yisdudla njalo ungakwanisi ukuphefumula kuhle ngenxa yokuthi uyabe usulamafutha amanengi emzimbeni.

Ukugijima kuyenza ukuthi umzimba uqine njalo umzimba ungabi ngumzimba obanjwa yimikhuhlane. Nxa umuntu engavuka nsukuzonke egijima esidla ukudla okuqondileyo njalo enatha amanzi amanengi umzimba wakhe uyaqina.

Abantu abenza ezemidlalo kuqakathekile ukuthi bazinanzelele impilo yabo bazigcine kakuhle njalo bakhangele imizimba yabo ukuthi bahlala bengaba zivoxavoxayo ukuthi imizimba yabo ihlale iqinile.

Abayenza umdlalo wokugijima kubalekile ukuthi bahlale benatha amanzi amanengi njalo behlala bezithela umzimba wabo ngamanzi uma begijima lokho kuyabanceda ukuthi bebebethola amandla okugijima.

Izithelo lemibhida yikudla okulohlonzi kakhulu. Ukudla lokhu kuhloliwe ngaodokotela njalo yakha imizimba. Imibhida yenza ukuthi abantu batshebe ngayo, kodwa njalo yenza ukuthi abantu babelohlonzi.

Kuyinto enhle kakhulu ukuthi abantu banathe amanzi amanengi ngelanga elilodwa odokotela bahlezi bekhuthaza abantu ukuthi nxa befuna ukuphila kuhle benathe amanzi amanengi ngoba umzimba wethu ulungiswe ngamanzi esikhathi ezinengi.

Abantu abasebenza emahofisini batshona ilanga lonke behlezi. Kubalulekile ukuthi bayenze ama exercises azabanceda ukuthi baphile kuhle njalo bangatholi imkhuhlane. Ngona ukutshona behlezi kungabayenza ukuthi bacine sebegula.

Into enhle kakhulu ukuthi omongikazi labodokotela ezibhedlela babekwazi ukusebenzisa imitshina etshiyeneyo elomsebenzi otshiyeneyo. Lokhu kuqakathekile ukuthi bayenze umsebenzi ngendlela njalo babekwazi ukuyisebenzisa ma umuntu efuna usizo.

Kuyinto eqakathekileyo kakhulu ukuthi sihambe labantwana bethu beyehlolwa ngaso sonke isikhathi lokhu kwenzelwa ukuthi umntwana engana ngenwa yimikhuhlane ehlale eqinile njalo umntwana olethambo eliqinileyo

Into eqakathekileyo kakhulu yikuthi abantwana bafunde njalo bafundiswe ama computers. Ama computers ayenza ukuthi impilo ibe lula ezindaweni kuqakathekile ukuthi abantwana abakhulayo bakhule bekwazi ukuwasebenzisa ngenxa yokuthi zinengi izinto esizisebenzisa zona khathesi.

Utshani obusigombolezeleyo obungaba ngumuthi wesintu njalo obungasebenza imisebenzi ehlukahlukeneyo. Utshani obunye busetshenziswa ukunika izifuyo zethu ukuthi zibudle kodwa esikhathini esinengi utshani busetshenziswa ukuba ngumuthi wesintu

Akwenelanga ukuthi sibekwazi nje imithi yesintu .Kumele njalo sibekwazi ukuthi lowu umuthi wesintu usebenzani njalo usebenziswa kanjani Kuqakathekile ukuthi umuntu abekwazi ukuthi umuthi wesintu lowu usetshenziswa kanjani and njalo welapha umkhuhlane onjani

Izithelo yinto ebalulekileyo empilweni zethu, izithelo ziyasinceda ukuthi singezelele igazi emzimbeni yethu. Izithelo ezifanana lebeetroot yisithelo esilunge kakhulu ngoba siyasinceda ukuthi singezelele igazi emzimbeni yethu.

Ayisiyo yonke imithi yesintu egejwayo kuthathwa impande eminye imithi yesintu isebenza amahlamvu ayo eyinye isebenza amaluba kodwa ngobunengi bayo imithi yesintu iyagejwa kuthathwe impande zakhona impande lezi yizo ezifakwa emanzini umuntu ebesephuza nxa egula

Zinengi indlela esingayenza ngayo imithi yesintu kwesinye usikhathi singayi giga siyifake emanzi siyinathe kwesinye isikhathi singayi faka emafutheni siyigcobe kodwa kwesisinye usikhathi singayiwomisa njalo siyisebenzise kwesinye isikhathi.

Izihlahla zimila endaweni ezitshiyetshiyeneyo. Izihlahla ezimila emadwaleni yizihlahla ezinzima ukutholakala. Esikhathini esinengi kuthatha isikhathi eside ukuze sithole isihlahla leso kodwa singumuthi onceda kakhulu abanengi.

Kulula kakhulu ukusebenzisa imithi yesiNtu akufuni mali enengi njalo kuthatha isikhathi esincane ukuthi umuntu asile nxa engasebenzisa imithi yesiNtu. Imithi yesiNtu itholakala zonke ndawo akulasidingo sokuhamba indawo, umango usiyadinga umuthi wesiNtu.

Amagwili ngumuthi wesintu njalo ayasetshenziswa ukupheka. Siyawapheka siwadle. Amagwili yikudla okumnandi kakhulu njalo okwakha umzimba. Yonke indlu ungahamba uyathola ukuthi abantu bonke bayapheka amagwili ngenxa yokuthi aqakatheke kakhulu

Kuyinto eqakathekileyo ukuthi silondoloze imithi yethu yesintu ngoba nxa singayekela ukulondoloza imithi yesintu sizacina singelayo imithi engasiyelapha nxa sigula. Kuqakathekile kakhulu ukuthi omunye lomunye azazele yena ukuthi uzalondoloza imithi yesintu.

Ibanana yisithelo esimnandi kakhulu isithelo lesi singadliwa sivuthiwe singadliwa siphekiwe njalo singasetshenziswa ukuyenza umithi wesintu ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo.

Ngesikhathi esinengi asijayelanga ukufunda ukusebenzisa imithi yesintu ngenxa yokuthi imithi yesintu kwesinye isikhathi eyinye yakhona ilephunga elingekho mnandi (so) ngenxa yokuthi imithi yesintu leyi ilephunga elingekho lihle, abantu abajayelanga ukufuna ukuyisebenzisa.

Imithi yesintu iqakathekile empilweni zethu .Abalimi kumele baqakathekise ukulima imithi yesintu ngoba nxa bengalima imithi yesintu kuyayenza ukuthi kubelula lanxa sokulungiswa eminye imithi kubalula .

Minengi imithi yesintu engasetshenziswa ngabomama abazithweleyo ukuyenzela ukuthi babelethe kakuhle, umuthi wesintu kanengi nengi uyenza ukuthi umama abe ngumama oqinileyo njalo akwanise ukubeletha kakuhle isikhathi sakhe sesikwanile.

Uluju lusebenza izinto ezinenginengi. Uluju singaluthatha njengokuthi ngumuthi wesintu ngenxa yokuthi lusebenza izinto ezinengi. Kuyelapha abantu abalamajwabi angekho mahle njalo uluju lungayelapha abantu ababulawa yizifuba

Kubaluleke kakhulu ukuba umuhtu asebenzise isixubho okwesikhathi esincane. Abe esedinga esinye, ngoba ukusebenzisa isixubho, okwesikhathi eside, kwenza ukuthi umuntu acine esethola amagcikwane, amanengi kakhulu.

Kuyinto enhle kakhulu ukuba kwazi ukuthi imithi yesintu isebenziswa njani itholakala ngaphi ngoba isikhathini esinengi sihlezi emagumeni ethu lemithi yesintu kodwa singayazi ukuthi isebenza njani njalo isetshenziswa njani.

Zinengi indlela esingayenza ngazo ukuthi sigcine imithi yesintu. Imithi yesintu iqakathekile kakhulu. Kwesinye isikhathi kuba nzima ukuthi uwuthole lumuthi wesintu ngenxa yokuthi izulu liyabe lingani njalo uyabe ungekho eduzane. Kuqakathekile ukuthi ma singathola imithi yesintu siyigcine kakuhle.

Umuthi wesintu uqakatheke kakhulu empilweni zethu, abanengi bawulungisisa umuthi wokulungisisa inwele njalo umuthi wokugezisa inwele. Kuqakathekile ukuthi sisebenzise imithi ehlolwe ngabodokotela ukuthi size siyenze ukuthi inwele zethu zibe zinhle kakhulu

Zinengi izihlahla zesintu esiphila lazo ezindlini lapho esihlala khona, kodwa zilemisebenzi eminengi etshiyetshiyeneyo okufanana lokwelapha inyongo, ukwelapha izilumo ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo nje jikelele.

Akulunganga ukuthi imithi yesintu ithengiswe ezitolo lasemafamasi ingahlolwangwa, esikhathini esinengi osomabhizimusi bathatha imithi leyi beyifake ezitolo, ingahlolwangwa ngabodokotela okugcweleyo lokhu kuyenza abantu becine besiba lenkinga.

imithi yesintu iyimpilo yethu ekantini abantu abanengi bakhangelela phansi imithi yesintu ngenxa yokuthi bacabanga ukuthi imithi ethengiswa em pamarcy isebenza ncono ukudlula imithi yesintu kodwa imithi yesintu yiyo lapho okuvelela khona yonke imithi

Minengi imithi yesintu esiyibiza sisithi ngama herbs esingayisebenzisa njalo lanxa sixubha amazinyo ukuvikela amazinyo ukuthi engaboli njalo ukusebenzisa isixubho kungeyinye into eqakathekile nxa uxubha.

Kuluhlelo oluhle kakhulu ukuthi uhulumende abe lohlelo lokuhlanyela imithi yesintu. Lokhu kuyenza ukuthi imithi yesintu itholakale kalula njalo kuyenza ukuthi abantu babelempilo enhle njalo behlale beqinile.

Iminengi imikhuhlane etshiyetshiyeneyo eyelatshwa ngendlela yesintu kuqakathekile ukuthi uma usebenzisa umuthi wesintu ubekwazi ukuthi uwulungisa kanjani njalo uwugiga kanjani ungiga ukuze usebenze

Minengi imithi yesintu esijayele ukuyisebenzisa emakhitshini ethu sisithi ngama spice . Imithi yesintu leyi iqakatheke kakhulu Iyasinceda . Imithi yesintu leyi ifanana llabo garlic .Igarlic ingumuthi wesintu njalo isinceda kakhulu .

Amaluba yinto enhle kakhulu emagumeni. Kulamanye amaluba esiwahlanyelela ukuthi acecise amaguma ethu kuzokuba lamanye amaluba esiwahlanyelela ukuthi ibe yimithi yesintu. Imithi yesintu iyinto enhle kakhulu.

Izihlahla zeganga ziqakatheke kakhulu. Ziqakatheke ngoba ziyikudla ebantwini njalo ziyikudla enyamazeni esihlala egangeni. Inyamazana ezihlala egangeni ezinye zilala esihlahleni njenge nyoni . Izithelo zeganga ziqakatheke kakhulu njalo zisinika umuthi sokuthi usiyelaphe.

Kuqakathekile kakhulu ukuthi omama nxa bepheka ezindlini bafake imithi yesintu efana labo "garlic".Lokhu kuyenza ukuthi ukudla esikudlayo kube yikudla okwelaphayo njalo kube yikudla okuqinisayo.

Kuyinto enhle kakhulu ukuthi izithelo zithelelwe. Ukuthelela izithelo kuyenza ukuthi , imithi yesintu itholakale yonke ndawo. Imithi yesintu iyasinceda kakhulu ngoba itholakala ngendlela ezilula njalo iyasinceda iyasisilisa.

Icucumber yisithelo esimnandi kakhulu. Isithelo lesi sidliwa siluhlaza. Ungasidla kwesinye isikhathi isithelo lesi singasebenza njengomuthi wesintu. Ungasisebenzisa ukulapha imkhuhlane etshiyetshiyeneyo.

Amahlamvu e gumtree ayimithi yesintu. Umuthi lowu unceda ukwelapha abantu abayabe aba bele flue. Abanye bawusebenzisa umanzi, abanye bawusebenzisa uwomile, kodwa kuqakathekile ukuthi umuntu abekwazi ukuthi uwusebenzisa kanjani ukuze umsebenzele.

Izihlahla lamaluba ziyenza ilizwe lethu libe lihle kakhulu . Kubalulekile ukuthi abantu bagcine izihlahla lamaluba njalo kuqakathekile ukuthi abantu bakwazi imisebenzi esebenza lezi izihlahla. Ezinye izihlahla zisebenza njengemithi yesintu, ezinye izihlahla zidliwa njengezithelo zinyoni zeganga.

Kuqakathekile ukuthi ezikolweni kufakwe I course engenziwa ngabantwana eyokwazi ukuthi bangahlanyela kunjani izithelo njalo imithi yeganga, imithi yeganga iyasinceda kakhulu empilweni kuqakathekile ukuthi abantwana babekwazi ukuthi bangayihlanyela kanjani.

Kuyinto elungileyo kabi ukuthi abantu babekwazi indlela okumele zigcinwe ngayo imithi yesintu. Imithi yesintu iminengi njalo ilezisebenzi etshiyetshiyeneyo. Imithi yesintu yiyo esithi ngesikhiwa ngama herbs. Kuqakathekile ukuthi ama herbs sibekwazi ukuthi asebenzani.

Kuyinto enhle kakhulu ukuthi imithi yesintu siyomise nxa singawomisa imithi yesintu kusinceda kakhulu nxa sesifuna umuthi lowo ngoba siyakwanisa ukuwuthola ngoba eyinye imithi yesintu ayikho lula ukuthi itholakale kakhulu.

Imithi yesintu itholakala endaweni ezitshiye tshiyeneyo silayo imithi yesintu engamaluba esihlala layo emagumeni ethu njalo ikhona imithi yesintu esiyithola ezintabeni.

Isigaba lesigaba silezithelo ezimila endaweni yonaleyo. Minengi imithi yesintu emila kweyinye indawo, kodwa kweyinye indawo ingamili; lokho kwenziwa yikuthi imihlabathi itshiyene njalo kwenziwa yikuthi izulu lina okunganani.

Izulu elinengi liqakatheke kakhulu kuzithelo zeganga njalo lemithi yesintu. Nxa izulu lisina kakhulu, imithi yesintu ikhula kakhulu njalo, ngenxa yokuthi akubinzima ukuthi siyithole imithi yesintu.

Imithi eminengi esetshenziswa ngesilungu ilalokhu okuthiwa ngama side effects kodwa imithi yesintu esikhathini esinengi ayilawo. Yimithi egejwa ngabantu njalo esebenza masinyane isilisa abantu.

Amahlamvu egumtree asabenza kakhulu endaweni ezehlukahlukeneyo igumtree sungafutha ngalo sungalisebenzisa ukulinatha sungalisebenzi nxa limanzi so ulifake emanzini atshisayo ulinathe

Amaluba omuthi wesintu ajayele ukusetshenziswa ngesikhathi esinengi, ngoba abakwaziyo ngokemithi yesintu bathi amaluba omuthi wesintu anceda ukuthi avule inhlanhla ebantwini abanengi.

Ijwabu elihle njalo umzimba omuhle wenziwa yikudla izithelo lemibhida. Lokhu kudla akuduli njalo kulohlonzi kakhulu. Ukudla lokhu kuhlolwe ngabodokotela njalo kulohlonzi.

Eminye imithi yesintu ingasetshenziswa njengesitshebo abantu abanengi basebenzisa imithi yesintu njenge sitshebo kodwa imithi leyi iyabelapha njalo uyathi usidla umuthi wesintu uwudla njengokuthi uyidla njani iyisitshebo kodwa umuthi lowu uyelapha imikhuhlane etshiye tshiyeneyo.

Abantu abanengi abathakazeleli iganga ngenxa yokuthi besaba ukuthi bangaçina bebona inyoka njalo bangaçina bebona ezinye inyamazana ezingabalimaza kodwa kubalulekile ukuthi sigcine iganga ngoba kuganga yikho lapha esithola khona imithi yesintu.

I avocado yisithelo esiqakatheke kakhulu isithelo lesi siyenza ukuthi umuntu engasidla abelomzimba oqine kakhulu isithelo lesi singasetshenziswa njengo muthi wesintu silama benefits amanengi njalo siyenza ukuthi abantu baphile kakuhle.

Odokotela bayaxwayisa abantu abanengi, ukuze bedle imithi yesintu, ngoba le imithi yesintu iyanceda kakhulu. Eminye imithi yesintu esiyidlayo iyikudla njalo iyasinceda esikhathini esinengi.

Kuyinto enhle kakhulu ukuthi sihlale endaweni ezihlanzekileyo njalo ezingela ngcekeza, lokhu kusinceda ukuthi singatholi imikhuhlane etshiye tshiyeneyo, kubalulekile ukuthi kube lelanga lapha abantu abahlanganisa amakhanda ndawonye besiya thanyela emgwaqweni.

isintu sasvele sikhona kusukisela kudala abantu balendlela abakwazi zona ukuzi sebenza imithi yesintu njalo ukuthi imithi leyo isetshenziswa kanjani abanye abala lwazi lokuthi imithi isetshenziswa kanjani kodwa imithi leyi balayo ezindlini zabo

Manengi amaluba esiwahlanyela ezindlini zethu sisithi siyacecisa ngawo kodwa amaluba lawa alemisebenzi eminengi etshiye tshiyeneyo engasisiza thina ukuthi siphile kuhle ngenxa yokuthi singawa sebenzisa ukuselapha imikhuhlane etshiye tshiyeneyo.

Ikhabitshi yimbhida edliwa ngendlela ezitshiyetshiyeneyo , abanengi basebenzisa ikhabitshi njengesitshebo , abanye bayisebenzisa njengokwenza ama salads njalo abanye bayisebenzisa njengomuthi wesintu , ikhabitshi ilemsebenzi eminengi kakhulu

Imithi yesintu iyehlukene kakhulu, eminye isebenza amaluba kuphela. Eyinye isebenza impande kuphela njalo eyinye isebenza amahlamvu kuphela. Sokusiya ngokuthi udokotela oyisebenzisayo ufuna ukusebenzisani.

Umkhuhlane wendlebe unzima kakhulu ukuthi odokotela bawelaphe, kodwa esikhathini esinengi kubalula kakhulu nxa singasebenzisa imithi yesintu. Sithatha amahlamvu ayo siwagige sibe sesithontisela umsobho wayo endlebeni. Lokhu kwenza ukuthi indlebe iphole.

Ibhobola yimibhida emnandi kakhulu ,ibhobola singayisebenzisa njengemibhida .Njalo singayisebenzisa njengomithi yesintu . amahlamvu ebhobola abanengi bawapheka njengemibhida kodwa inengi labantu bathatha amahlamvu ebhobola bewasebenzise njengomuthi wesintu.

Imithi yesintu isetshenziswa izinto ezitshiyeneyo. Kodwa ngesikhathi esinengi abanye abayaziyo imithi leyi bayayithatha bayisebenzise njengezidakamizwa. Izidakamizwa yimithi yesintu esetshenziswa ukwelapha abantu kodwa abantu bayasebenzisa njengezidakamizwa

Inengi labantu abahlala emadolobheni abala amaguma amakhulu okokuthi bangalima umuthi wesintu kodwa kuqakathekile ukuthi udinge nje okuyindawo nyana okuncane ongalima kikho imithi yesintu.

Umuthi wesintu usetshenziswa izinto ezitshiye tshiyeneyo .Eskhathini esinengi abantu basebenzisa umuthi wesintu ukugeza ngawo ,ukupheka ngawo ,ukunatha .Kodwa umuthi wesintu kwesinye isikhathi uyasebenza njenge sitshebo . Singawusebenzisa njengo mbhida . Kumbe siwusebenzise njenge sitshebo.

Imithi yesintu iqakathekile kakhulu empilweni zethu kodwa kungaba khona okunye okungakho kuhle ngemithi yesintu ngenxa yokuthi imithi yesintu singazake sibekwazi isimpimo sayo ukuthi kumele siwuthathe ongakanani esikwaziyo kuphela yikuthi kwelapha into enjani.

I aloe vera ungumuthi wesintu njalo sithi ngama herbs umuthi lowo usebenza izinto ezinengi kakhulu umuthi lowo usebenza ukulungisa inwele zethu umuthi lo singawusebenzisa kumafutha esiwagcobayo ulemisebenzi eminengi kakhulu.

Imithi yesintu iqakathekile kakhulu ezweni jikelele kuqakathekile ukuthi sihlanyele imithi yesintu lokho kusincedisa ukuthi lamzwana ugula uzabakwazi ukuthi umuthi wesintu lowu ungakuncedisa njani njalo uthole usizo masinyane.

Imithi yesintu ikhula ngendlela ezitshiyeneyo njalo ithatha isikhathi esitshiyeneyo. Eminye imithi yesintu iyanaba ibenjenge bhobola phansi. Eminye imithi yesintu iba yisihlahla esikhulu njalo. Le eba yisihlahla esikhulu ithatha isikhathi eside ukukhula.

Zinengi indlela singasebenzisa ngazo imithi yesintu kuqakathekile ukuthi omunye lomunye afundiswe ukuthi abekwazi ukuthi imithi yesintu isebenza kanjani njalo angayisebenzisa kanjani lokhu kuyanceda ukuthi lanxa umuntu angagula uyathola usizo ngokuphangisa.

Manengi amaluba esingawalima emagumeni ethu. Amaluba lawa ananengi esingawalima, angaba ngumuthi wesintu. Esingayisebenzisa, singagula, ngoba kubalukekile ukuthi sibelawo lawa amaluba ezindlini zethu.

Minengi kakhulu imithi esiyithenga ezibhedlela , esiyithenga kuma Famasi lesiyithenga endaweni ezithengisa khona imithi kodwa imithi leyi iyabe ilungiswe ngemithi yesintu. Imithi yesintu iyasinceda kakhulu njalo isenza ukuthi Sithole imithi kuma Famasi.

Imithi yesintu isebenza into ezinengi njalo singayisebenzisa njengamaluba ukuthi sicecise amaguma ethu njalo singayisebenzisa imithi yesintu ukuthi siyisebenzise ukuthi iselaphe kodwa ikakhulu ukuselapha yikho okwenzakhona.

Kusukusela kudala emandulo abantu bebesebenzisa imithi yesintu. Imithi yesintu iyimithi ethatha isikhathi esincane ukuthi umuntu asile kodwa kuqakathekile ukuthi umuntu abekwazi ukuthi isisindo somuthi wesintu okumele asithathe singanani.

Icena ngumuthi ovame kakhulu isikhathi esinengi. Umuthi lowu ngumuthi wesintu osentshenziswa into ezitshiyetshiyeneyo abanye bawusebenzisa kumaloshini, abanye bawusebenzisa kumuthi wokulungisa inwele.

Imithi yesintu isebenza ngendlela ezitshiyetshiyeneyo eyinye isetshenziswa amahlamvu ukuze iyelaphe, eyinye isetshenziswa impande ukuze iyelaphe njalo eyinye isetshenziswa amaluba ukuze iyelaphe.

zinengi indlela ezingagcinwa ngayo imithi yesintu imithi yesintu isebenza ngezindlela ezitshiyeneyo njalo ilendlela zao okumele igcinwe ngazo umuthi wesintu ungawonyiswa njalo ubusucholwa ubusugcinwa kuhle ukwenzela ukuthi bawusebenzise kwesinye isikhathi

Kuqakathekile kakhulu ukuthi odokotela labakwazi ngezemithi yesintu basebenze ndawonye ukwelapha izifo ngoba kwesinye isikhathi omunye umuthi usebenza ngcono emuntwini nxa kungumuthi wesintu kwesinye isikhathi umuthi wabodokotela lawo usebenza ngcono.

Imithi yesintu iqakatheke kakhulu empilweni zethu iyasincedisa ukuthi selaphe imikhuhlane efanana lesisu esibuhlungu asisebenzisi imali enengi ukuthi sihambe esibhedlela siyeyelatshwa kodwa ngokubayazi imithi leyi siyakwanisa ukuzelapha thina ngokwethu.

Igalikhi ngumuthi wesintu ojwayilekileyo ezindlini. Omama nxa bepheka bapheka bgegalic , lakuma 'restaurant' nxa bepheka bapheka ngayo igalikhi. Kodwa igalikhi ngumuthi iqakathekileyo kakhulu, olapha izifo ezitshiyetshiyeneyo.

Kuqakathekile ukuthi sigcine iganga ngendlela elungileyo ngoba egangeni yikho lapho esithola khona imithi yesintu esikhathini esinengi abantu bafuna ukutshisa iganga kodwa ukutshisa iganga kuyenza ukuthi imithi yesintu ibe ingasatholakali.

I"castor oil" yisithelo esiqakatheke kakhulu ngoba siyelapha into ezitshiyetshiyeneyo okufanana lenyongo.I"castor oil" iyanceda "even" omama sebefuna Ukuyabeletha basebenzisa i"castor oil".

zinengi indlela esingadinga ngazo utshani, utshani okwesikhathi esinengi kukhona utshani obuhlanyelwayo njalo kube sokusiba lotshani obuzimilelayo obunye utshani obuhlanyelwayo butshani esibusebenzisa njengo muthi wesintu esikhathini esinengi odokotela bayawusebenzisa utshani lobu ukuba belaphe abantu